Bibiiri banuu la are ka kaŋa soba are ba niŋesogɔ kyɛ kyɛre de nɔɔtere eŋ o nu poɔ kyɛ ka o do saa kyɛ ka ba zaa kpɛlɛŋ kaara a nɔɔtere na onaŋ de ka o do a saa na kyɛ kyɛre ka yie meŋ yɛ are are a biŋ, ka teere meŋ are are a zieŋ.

Noba la zeŋ ka ba mine are ka dɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ leɛ a sigi muulo kaara bonne na pɔge kaŋa naŋ taa ŋmane a de ne boma a nyuuro ka dɔɔ kaŋa zeŋ o lomboreŋ eŋ nimikyaane kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ zeŋ su bonne ka o erɛ bonzeɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are a meŋ su bonne ka o e bondɔre.

Lɔzeɛ kaŋa la are ka o niŋe zaa kpɛlɛm zage ka o are kyaare lɔpelaa ka o meŋ zaa kpɛlɛm zage kyɛ k'o e nyɛ o naŋ gelle lere nyɛ ka dɔɔ are lɔɛ niŋesogɔ k'a bamine zoɔ moto a kpare taa kyɛ ka lɔpelaa kaŋa meŋ a waana ka dɔɔ kyɛnɛ a sogɔŋ.

Noba la are yaga lɛ, ka bamine taa sabolo a kɔrɔ ne zie ka bamine meŋ a su bompeɛle kyɛ ko o maŋ taa zupili ka ba vɔgele ka bamine meŋ a are ka boŋkaŋa waa nyɛ daga ka ba nyɔge a de ennɛ bogi poɔ ka lɔɔre peɛle ayi a are ka dɔɔ kaŋa su bone k'o e buluu k'o kyɛnɛ a lɔɔpelaa kaŋa puoriŋ kyɛ eŋ nɔɔteɛ k'a e nɔɔte dɔre.

Vuunee deme la a be a zieŋ, ba waa la nembayi ka kaŋa zaa maŋ vɔɔle sapili kyɛ kyɛre ka waayɛre meŋ yɛ gyeregyere taa k'a a bone a vūū bone kaŋa a mare a vūū pooli eŋɛ ka ba are kɔɔ a pooli kaŋa.

Pɔgebɔ bayi la a are a kyaare taa ka kaŋa leŋ, kaŋa zaa maŋ leŋ wagyɛ ane o seɛ kyɛ su bone pɔge o berɛ kyɛ maale o zu, k'a kaŋa teɛ o seɛ are a su boma k'a e bompeɛle kyɛ kyɛre k'a onaŋ na meŋ a ti a kaayaa naŋ deɛle miri eŋɛ kyɛ k'o meŋ teɛ o seɛ ka noore are a ba puliŋ ka raba biŋ.

Noba la are ba ba poɔrɔ ka ba mine go ka ba mine zeŋ ka ba mine are kyɛ teɛ ba nuure a yaare ba nuure kyɛ gyere gyere ka kaŋa zaa maŋ iri sitaale na o naŋ na baŋ iri na kyɛ ka are a zieŋ ba wa poɔrɔ ka dɔɔ kaŋa naŋ yaare o nuure su bonsɔglɔ kyɛ kyɛre seɛ kurisɔglaa meŋ kyɛ o ba eŋ nɔɔteɛ kaŋa meŋ teɛ o nu kyɛ su kparenuvore ka o e zeɛ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la a are a nyɔge taa nuuri a zɛge k'a do sazuŋ ka ba su kaaya wogiri kyɛ kyɛre ka sola a biŋ bomaa ayi a biŋ a ba sogɔŋ ka ba are a ŋmaa gyili a kaara a boŋ ka teere a are a zieŋ a ne vaare k'a zie e giriin a yi nyɛ yɔɔvaare nyɛ.

Nobɔ la a yɛ zeŋ ka bamine zeŋ ba sonsooleŋ ka teebol a biŋ ka gama pare ka bayi zeŋ kɔɔ a teebol kaŋa ka kaŋa meŋ zeŋ k'a gama dɔɔle kyɛ kyɛre ka a teebol k'a dakogi kaŋa a biŋ neɛzaa kpɛlɛm ba zeŋ kyɛ ka o yoŋ tɛɛ zeŋ a teebol zu, kaŋa meŋ gaa te zeŋ a zeŋ kɔɔ filaki naŋ leŋ a zie kaŋa kyɛ ka bayi meŋ are dendeŋ.

Teekoɔre die la ka a teenɛɛ yɔ bebe a zie zaa kpɛlɛŋ yɔ eŋ eŋ tee tɛɛtɛɛ ka a mine be kɔlbaare poɔ ka a mine be peepare poɔ kyɛ kyɛre ka wɔɔkye meŋ do dɔgle a tee mine zu sogaŋ ka dɔba kaŋa are a kyaare o tɔsoba ka o are kɔge computer kyɛ kyɛre ka kaŋa meŋ are a o naŋ are a computer puoriŋ.

Nobɔ la a be moɔ poɔ ka a moɔ e yiyɔgvaare kyɛ kyɛre ka ba mine vuuni a nyɛ ba naŋ voɔrɔ a moɔ nyɛ a vɔgli kataweere zupile ka ba mine meŋ naŋ yɛ kyɛnɛ ka pooli kuree pooli kaŋa gaa te are a nobɔ lɔmbore sɛŋ.

Nobɔ la be a zie gyɛmaa lɛ, ba ba poɔrɔ, ka ba yɛ taa boma ka ba sɛge bonɛgere mare a boma eŋɛ kyɛ kyɛre ka bamine vɔgele zupile bamine meŋ ba vɔgele zupile, ka bamine eŋ nimikyaane bamine ba eŋ a nimikyaane kyɛ ba are ba zuree yoŋ la a sãã sãã a zieŋ ka ba waa yaga lɛ.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

Nobɔ la are ka bamine zeŋ ka kaŋa vuuni, ba zaa vɔɔle la sapile ka mansini a be a be ka kyeeme a e eŋ a mansini eŋɛ, a mansini kyɛlɛɛ erɛɛ bondɔre k'a kyɛlɛɛ meŋ taa zeɛ, a dɔɔ kaŋ sue bone buluu ka kaŋa su bone k'o yire ŋa tɛmpɛloŋ ka kaŋa meŋ su bone k'o yire ŋa bonzeɛ.

Noba la a leŋ kyeemɛ ba gbɛɛ eŋɛ a kyɛ seɛ munkue k'a e pimpirem pimpirem su kpare nu-ŋmaara kyɛ leŋ boma ba zuŋ a seɛrɛ a ville gɔllɔ taa kyɛ ka bamine meŋ are a ŋmeɛrɛ gaŋgare a ennɛ ba ka ba seɛrɛ k'a teŋɛ na ba naŋ seɛrɛ e tɛnɛɛ yoŋ lɛ kyɛ k'a zie na meŋ ba naŋ seɛrɛ ka die kaŋa are ka ba penti

Dɔɔ la vuuni ane pɔgebɔ bayi ka ba are a nyɔge felaaware a taa ka ba de boma a mele mele pɔge ne a felaaware, a felaaware veɛlɛ la kyɛ ka a felaaware mine a ligi a ba puoriŋ kaŋa zaa maŋ ennɛɛ nɔɔteɛ k'a pɔge o gbɛɛ bilii zaa.

Bibiiri la a zeŋ dankyini seɛ ka a zie ba naŋ zeŋ k,o zaa kpɛlɛŋ waa nyɛ dɛgre la ka fofowoɔ ne boma a yɛ biŋ biŋ a zie k,a zie waa sɔglaa kyɛ k,a dankyini leɛ erɛ zeɛ lɛ kyɛ k,a bibiiri a moɔ nimiri kyɛ kaara taa.

Bibile kaŋa la su seŋgelɛnte pelaa a kyɛ laara a seɛ kuri sɔgelaa k'o e gbɛ-ŋmaara kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ su bonzeɛ maale o zu seɛ kuri sɔgelaa are o puoriŋ ka noba mine are a ba niŋe poɔ a ti boŋkaŋa are ne ka kaŋa su bonsɔgelaa kyɛ kyɛre a leŋ bonzeɛ a o zu poɔ, ka dɔɔ kaŋa meŋ are a o puoriŋ o ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ kyɛre a meŋ seɛ kuri sɔgelaa.

Noba la are peɛli a wa gaa ka a vɔgle zupile ka ba mine meŋ ba vɔgle zupile kyɛ ka kaŋa zaa maŋ nyɔge o nu o nuure a e ŋa o naŋ puoro na kyɛ ka yaakpolo meŋ peɛre a zie ka pɛnzeɛ be a yaakpolo kaŋa zu ka pɛndoɔre meŋ be a yaakpolo kaŋ zu kaŋ meŋ zu ka filaaware bebe.

Bondirii la ka ba eŋ laa pelaa poɔ a sugi zeɛre a laare a sao, ka sɛremaanee bebe a zeɛre poɔ kyɛ kyɛre ka saaloŋ meŋ be a zeɛre poɔ k'a sao a pɛle o zaa kpɛlɛŋ kyɛ kyɛre k'a zeɛre meŋ moɔ zaa kpɛlɛŋ.

Pɔge la su kpare pelaa a toore boma o nu poɔ a kyɛ gbi dumo ka bibiiri bata a poɔ a pɔge poɔ, ba toorɛɛ boma ba nuuri poɔ a nyɔge felaaware a zeŋ ne a be k'a felaaware veɛlɛ, a bie kaŋa zaa maŋ maalɛɛ o zu ka o veɛlɛ.

Dɔɔ kaŋa la are, o eɛ wogi kyɛ su kparoŋ k'o taa zeere ane peɛle k'a kparoŋ kaŋa kpɛ be a sogɔŋ a waa dɔre kyɛ k'o naŋ pɛgele kaŋa meŋ k'o waa dɔre, a pɛgele baagi zeɛ kyɛ eŋ nɔɔte zeɛ k'a sigire a paree taa peɛle kyɛ ka dãã ane kiretiri meŋ biŋ ka o puoriŋ ka teebol be a a beŋ k'a daanɛɛ mine do dɔgele dɔgele a zieŋ.

Dɔɔ la a zeŋ a su bonsɔɔlɔ ka kyɛ koɔrɔ waakye ka o azeŋ a diire kɔmpiita ko o dɔgele taabol zu ka bɔtole kaŋ meŋ dɔgele a taabol zu ba zeŋee dakogri zu kyɛ ka a zie taa kyaane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

Bibiiri la zeŋ ka neɛ kaŋa are a kɔge ba kyɛ kyɛre ka a bie kaŋa zeŋ teŋɛ soga a are kɔge kaŋ meŋ naŋ zeŋ dakogi puliŋ ka o de bonne a weɛrɛ ne a o zukɔɔlɔ kyɛ a o naŋ zeŋ a dakogi zu palle la o zu kyɛ kyɛre a seɛ maŋkuri ka o taa peɛlle ane sɔglɔ.

Boŋkaŋa la a biŋ a are ka ba sɛge sɛgere a mare o eŋɛ a dorɔwe dorɔwe boma a eŋo eŋɛŋ kyɛ kyɛre ka a zie meŋ ka boma gyɛmaa yɛ biŋ biŋ a zieŋ k'a mine yire bondɔre k'a mine meŋ a taa a gyere taa a biŋ a zieŋ.

Noba la are ka pɔge kaŋa taa baage. ayi ka bibiiri a su kparepeɛlle a seɛ bonsɔglɔ ka lɔre biŋ a yi vaare ka dɔɔ are su kparezeɛ kyɛ taa kɔŋkɔ ane boma kyɛ petro koɔroo peturo koɔroo zie la ka a noba are ka a dɔɔ kaŋa be a be zeŋ.

Nobɔ la zeŋ ba yaga ba poɔrɔ ka ba zeŋ kyɛ kyɛre ka kaŋa zaa maŋ eŋ nyɔboore bompɔgraa ba mine deme naŋ e peɛl ba mine deme naŋ e zeɛ ba mine deme naŋ e sɔglɔ ka dɔɔ are ba niŋesogɔ a su kparrepelaa kyɛ seɛ kurusɔglaa kyɛ kyɛre ka yelyelyi bone be o noɔre eŋɛŋ koo yele.

Yi mɛrebɛ la a are ka ba kaŋ zaa maŋ vɔgle zupilee ka kaŋa zupile e bon bayi zupile eɛɛ bon bluu kyɛ ka kaŋa dene e zeɛ ka kaŋa den e bondoɔ kyɛ ka kaŋa zaa maŋ su kaayɛ bluu a de kpare nuvorre a su dɔgle ka a kparoŋ ne a kparoŋ gbɛɛ ne a nuure zaa maŋ pɔge a ba nuure ne a ba gbɛɛ.

Wagyɛre la ka ba biŋ a dɔgele dɔgele taa k'a waa yaga lɛ ka neɛkaŋa gaŋ a wagyɛre mine zuŋ a kyɛ laara, o gaŋɛɛ popelaa a de o nu kaŋa biŋ a wagyɛ zu kyɛ de o nu kaŋa meŋ ka o la leɛ duoro saa k'a wagyɛre a yɛ gyeri gyeri, a yɛ gyeri gyeri k'a mine taa peɛle k'a mine taa ɛɛ ɛɛ bondɔre k'a mine taa bonzeere.

Pɔlɛte ŋmeɛrebɛ la a are, Pɔgebɔ la ba zaa, ka kaŋa taa yelkaayi gaŋgaa a yele ne yɛlɛ ka ba taa boma ba nuuri poɔ ka ba sɛge sɛgere a mare a eŋɛŋ ka kaŋa zaa maŋ zɛge o nu ka o do saa.

Noba la zeŋ a zie zaa kpɛlɛŋ ane bombitɛɛtɛɛ, bamine naŋ ta seŋkãã bie bamine bɛŋ bie, ka pɔge kaŋa zeŋ a su bonzeɛ kyɛ seɛ mɔkuri sɔgelaa eŋ nɔɔteɛ kyɛ de perɛte a dɔgele o gbɛɛ zu ka bɛŋ bebe k'o perɛ ka lɔɔre kpoŋ kaŋa are a be kyɛ k'a zu a ba sãã.

Noba la are ka ba mine a zeŋ guolle ba gbɛɛ ka kaŋa zaa maŋ su kaayaa ka a veɛlɛ kyɛ kyoɔne kyoɔne ka kaŋa are a su a kaayaa mine ka a veɛlɛ kyɛ ka o vɔgle zupili ba eɛ wogre ba mine eɛ wogre ŋmaara ka a nenwogre are a puoriŋ kyɛ ka a nemŋmaara be a ba niŋeŋ ka ba mine a zeŋ a nemŋmaara nige soga.

Sɔresɔribo la pɛɛre taa a sokoɔraa noɔre eŋɛ a zeŋ pɔɔbɔ ane dɔbɔ ane bibiire ka ba zeŋ kaa bie kaŋa o ba su bonzaa kpɛlɛŋ kyɛ zeŋ pare kpoli dɔɔ la ka ba zeŋ a dire boma kyɛ kyɛre kaa pɔɔ kaŋa meŋ zeŋ taa bie kaŋa o meŋ ba su kparoŋ kyɛ koo o nyoge a bie zeŋne kyɛ ka kaŋa gaŋ o puliŋ ka dɔɔ kaŋa zeŋ a teɛ o nu moto zɔɔnɔ kaŋa naŋ wa taroo a teɛ o nu a sɔrɔ boma.

Noba yaga la are ka kaŋa su Dagakparooŋ kyɛ kyɛre ka kaŋa meŋ a su kparoŋ k'o sigi pɔge o bonzaa o gbɛɛ zaa kpɛlɛm kyɛ kyɛre k'o toore boma o nuuri poɔ ka pɔgebilii mine bayi are ba niŋe poɔ a a seɛrɛ a leŋ lɛɛ ba gbɛɛ poɔ kyɛ eŋ mine ba nuuri poɔ ne ba kɔkɔre a kyɛ de bone eŋ ba zuŋ meŋ.

Noba la zeŋ a pɛgerɛ boma ka kaŋa zeŋ a sonsoolesogɔ a su bone k'o erɛ buluu kyɛ ka o zu e kyempiriŋ lɛ k'o laara kyɛ pɛgerɛ a boma, a roba na poɔ a boma naŋ be meŋ eɛɛ giriin, o meŋ eɛɛ buluu kyɛ kyɛre ka kaŋa meŋ zeŋ laa poɔ kyɛ de o nuuri tēɛ ka o meŋ zukɔɔloŋ e kyempiriŋ, kaŋa meŋ la leɛ zeŋ a pɔgɔ duruŋ sɛŋ kyɛ meŋ pɛgerɛ a boma.

Noba banaare la be mane noɔre poɔ ka bayi a zeŋ wiri zuŋ ka onaŋ kaŋa naŋ zeŋ a wiri zuŋ su kpare pelaa kyɛ seɛ munkuri k'o legiri legiri k'a kaŋa meŋ su kpare zeɛ kyɛ meŋ seɛ munkuri k'o meŋ taa peɛle peɛle k'a pɔge kaŋa be a puoriŋ meŋ seɛ kparoŋ k'o e buluu su kparoŋ k'o e buluu kyɛ kyɛre seɛ kuree ka o e kuri ŋmaa kyɛ k'a dɔɔ kaŋa meŋ doŋ a weɛ a nyɔge a wiri nyobogiri miri tagera kyɛ su kpare pelaa ne kuri sɔgelaa.

Polisiri bayi ane sogya la are ka a sogya taa malfa a are neŋ kyɛ kyɛre ka a vɔgle zupilli a eŋ nyɔboŋ bompɔgraa ka a polisi kaŋ meŋ de malfa a eŋ o seŋkpeereŋ kyɛ leɛ kaara o foni ka kaŋ meŋ eŋ a nyɔbogri bompɔgraa ka kaŋa meŋ leɛ are a kaŋ naŋ eŋ a malfa o seŋkpeere puoriŋ a meŋ de o foni kyɛ de o nuu kaŋa te nyɔgre neŋ a foni ka lɔɔre meŋ are lɔpelaa meŋ bie a nimisɔgɔ.

Pɔge la zeŋ saakeri zu a seɛ maŋkuri kyɛ kyɛre su kparesɔglaa de bonsɔglaa meŋ leŋ o zu kyɛ ka a saakeri eŋɛ ka kɔntɔnbilii bommaale be a saakeri nigeŋ ka nu bontooraa meŋ are a saakeri nigeŋ kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ lere o nuure o puoriŋ ka ba mine be o puoriŋ meŋ naŋ tuo boma.

Nobɔ la are nobɔ bata ka kaŋa sobɔ are a ba niŋesogɔɔ kyɛ taa bondirii ane perɛɛti kaa a bodirii mine naŋ yɛ biŋbiŋ pare a tebol zu ka a bayi na gaa te are are kɔgtaa su kparrepeɛli kyɛ kyɛre ka tebol a ba niŋesogɔ kaa boma mine pere a tebol zuiŋ.

Noba la are yage lɛ a ŋmaa gili ka polisiri vɔgele zupile su bonsɔgelɔ kyɛ kyɛre ka dɔɔ kaŋa are a polisiri sogɔ a ŋma o zu kyɛ ka zukɔɔloŋ belaaŋ do be a o zu poɔ kyɛ kyɛre ka o de nimikyaane a eŋ o kparoo niŋesogɔ

Lɔzagera la yɔɛ are are ka ba kpaare zie kaŋa meŋ k'a lɔɛ zagera mine be a zie puliŋ kyɛ ka lɔɛ be a sokoɔraa zuŋ, amine yɛ are arɛɛ la a ziiriŋ a waa sɔgelɔ sɔgelɔ lɛ.

Die poɔ la ka tv a do mare a dankyini eŋɛ kyɛ ka light do ure a be ka ɛɛ speaker meŋ biŋ peɛle a tv kyɛ kyɛre ka a kusime dakogro ka ka kapuro a dɔgle a zu ka tabola yɔ biŋ biŋ ka boma dɔgle a table zu ka a kɔkɔlaa gaŋ a die poɔ.

Noba la a be lɔɔre poɔ a be moɔ poɔŋ ka wɔɔre ayi a ka kaŋa are a wɔɔ kaŋa are la a lɔɔre niŋe poɔ ka kaŋa meŋ be a lɔɔre puoriŋ kyɛ k'a wɔɔ kaŋa zaa kpɛlɛm maŋ taa nyemɛ k'a e wogi lɛ kyɛ k'a nyobogiri meŋ e wogi.

Pɔgbɔ la a are ka ba mine vɔgli zupile ka ba mine mare biiri kyɛ tuo boma ka kaŋa soba leɛ do nyɔgrɔ a o zupili kyɛ taa baage sɔglaa a kyɛ eŋ kaŋa meŋ o nu poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ leɛ o nu bare o puoreŋ kyɛ su kparrepelaa a onoŋ na soba naŋ ba maraa bie meŋ deɛ o nu leɛ gaa eŋnɛ o nyaa poɔ.

Kõɔ tontonema la a ennɛ a kɔŋgbɛɛ ka a noba waa yaga lɛ, ka kaŋa soba pɛgele a kɔŋgbɛre kaŋa ka kaŋa meŋ are a taa sabol kyɛ eŋ wɔɔkye ka kaŋa ti a kuree boŋkaŋa banaŋ wogi a su kpare zeɛ kyɛ kyɛre k'o erɛ sɔgelaa ka dɔɔ kaŋa meŋ vɔgele

Dɔba bata la a are a su kpare ka a e zeere kyɛ ka ba toore boma ba nu kaŋa zaa maŋ vɔgle sapige pelaa kyɛ kyɛre ka ba nyɔge kuruu a taa ka a de ka ba de eŋnɛ borehole la ka ba maala ka koɔ a na yi.

Bibiiri la a be baa poɔ ane bootiri a ɔnnɔ kõɔ kyɛ ka a dondoli zu a do te waa moɔ ba kye moɔ bonyenaa zaa kye a dondoli zuŋ kyɛ ka a bie kaŋa sue sewɛta k'o taa zupili k'o seɛ kuri gbɛ-ŋmaara kyɛ k'o taa booti kuruu a ɔnnɔ ne a kõɔ k'a kaŋ meŋ taa booti orɔba a meŋ ɔnnɔ ne a kõɔ kyɛ vɔgele zupili ka kaŋa meŋ taa booti orɔba k'o e pelaa k'o meŋ su kpare baalu-vori kyɛ meŋ ɔnnɔ a kõɔ kaŋ meŋ.

Pɔge kaŋa ne biiri bayi la, k'a pɔge taa ŋmanee ane kõɔ a kyire waara a bie kaŋa zu poɔ kyɛ ka ŋmaŋkoɔre a meŋ biŋ sugili doge zuŋ kyɛ kyɛre ka kampili yiri a meŋ are ka kaŋa meŋ la leɛ are, a eɛ kampili yie ayi kyɛ kyɛre ka genteŋ biŋ ka filaaware be a genteŋ poɔ.

Nobɔ la are ba ba pɔɔrɔ a be kõɔ poɔ ka ba mine su kpare ba mine ba su kpare ka ba mine seɛ bon ngmaara ka ba mine su bon wogre ka dɔɔ kaŋa su kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa a a ti pɔɔsaraa kaŋa seɛŋ ka bibile kaŋa are leɛ zeŋ kyɛ ka o nuure gaa o puore kyɛ ka o leɛ guri o gbɛɛ a zeŋ a kõɔŋ.

Noba la zeŋ ka kaŋa zeŋ ba nige poɔ kyɛ eŋ nimikyaane a su kparepelaa kyɛ taa magedalee eŋ bonne o nu poɔ zeŋ dakogi zuŋ kyɛ kyɛre ka boma biŋ biŋ a table zuŋ ka pɔge kaŋa zeŋ a o nige poɔ a vɔgle zupili ka o e peɛlle ane sɔglɔ kyɛ ka o seɛ wagyɛ su kparoŋ eŋ ka ba kaŋ meŋ zeŋ eŋ nimikyaane kyɛ taa peepa pelaa ka kaŋa are o puoriŋ.

Bɔl ŋmɛɛre la a nare lɛ ba naŋ na nare bameŋa a kyaane nee na ba bɔl ŋmɛ yeli tare poɔ ka kaŋa zaa maŋ iri o setare zaa a iri dɔɔ kaŋa naŋ are eŋ soɔsere doɔre kyɛ kyɛre seɛ kuri sɔglaa kyɛ eŋ nɔɔteɛ kaa kyɛle eŋ doɔre.

Dɔba bayi la ka kaŋa soba a go kyɛ ka kaŋa na soba a are ka kaŋa zaa maŋ vɔgle zupilpelaa kyɛ ka ba su kpare ka a kpare yi ŋa tampɛloŋ ka ba a maŋ sigi pɔge ba dumo kyɛ ka mansunmo a be a be a yɔ gyere gyere a taa.

Noba la kyɛnɛ ka kaŋa kyaare kataweɛ kyɛ taa gaŋgaa ka kaŋa meŋ taa bonŋmeɛraa na ba naŋ maŋ ŋmeɛrɛ ka o erɛ kyai kyai ka kaŋa taa bonpeɛlaa ka ba mine vɔgle zupil peɛlle ka kaŋa vɔgle zupil sɔglaa kyɛ kyɛre ka ba seɛ kuripeɛlle ane kurisɔglɔ a be a zieŋ.

Dɔbɔ bayi la ka kaŋa zeŋ a de bompelaa pɔge meŋ o nyaa eŋɛ ane o kɔkɔre kyɛ kyɛre a su seɛ kuri sɔgelaa a zeŋ dakogi zu k'a kaŋa vɔgele zupili kyɛ taa zu bomponaa a pono a onaŋ na zu, o pono la a o zukɔɔloŋ zaa ka o yi kyɛ kyɛre ka ba maale nensaala meŋ foto k'o are.

Noba la are yaga lɛ a ŋmaa gili a zie kyɛ ka pɔge Pɔgebilii yi wa are a ba niŋesogɔ a seɛ wagyɛ kyɛ de kaŋa leŋ ba seɛ kyɛ kyɛre eŋ lɛɛ ba gbɛɛ kyɛ eŋ mine meŋ ba nuuri poɔ leni a lɛɛ mine ba zuree kyɛ seɛrɛ k'a noba ŋmaa gili kaara.

Dɔɔ la zeŋ bonni toriko zu kyɛ ka a bonni tagera o, a boŋ eɛ boŋ-pelaa kyɛ ka a dɔɔ meŋ su boma ka a pɔge o zaa kpɛlɛm kyɛ k'o eŋ nɔɔteɛ taa daa kyɛ la lɔɔre meŋ be a sokoɔraa zu a e lɔpelaa kyɛ kyɛre a yɛ gyeregyere.

Die poɔ la ka ba siili a die a pɔge kyɛ kyɛre gaa te ka zie kaŋa gaa te yuo ka boma a dɔgele a beŋ kyɛ kyɛre ka dakogiro a biŋ biŋ a zie ka kapuro a dɔgele a dakogiro zu ka boŋkaŋa biŋ a gɔɔ sɛŋ ka bɔtolɔ a bebe a dakogi kaŋa lomboriŋ.

Noba la a yɛ zeŋ zeŋ ka ba mine are ka dɔɔ kaŋa ane pɔge kaŋa are a kyaare taa a kyɛ ti taa ka pɔge maale o zu kyɛ ka kaŋa zaa maŋ laara ka a dɔɔ laara ka a pɔge meŋ laara ka ba mine yi zeŋ a ba nige soga kyɛ meŋ kaara ka dɔɔ kaŋa are a ba nige soga kyɛ eŋ nimikyaane kyɛ meŋ are a taa bonne kaŋa are ne.

Dɔɔ la zeŋ a vɔɔle sapigi sɔɔlaa kyɛ seɛ kuri wogi a eŋ nɔɔteɛ k'a pɔge o gbɛɛ zaa kyɛ kyɛre ka o de bie eŋ o gbɛɛ bibiiri are a ŋmaa giluu ka o ka ba taa wɔɔtamɛloŋ a dire kyɛ kyɛre ka o de boŋkaŋa a gɛrɛ k'o eŋ a bie noɔre poɔ.

Die poɔ la ka teebol biŋ ka boma dɔgele a teebol zuŋ, gama be la a teebol puliŋ meŋ ka dakogiro a yɛ biŋ biŋ a die poɔ kyɛ ka teɛ biŋ a beŋ ka boŋkaŋa meŋ dɔgele a teebol zu peɛle a teɛ k'a tokore yɛ taa kyaane kyaane kyɛ kyɛre ka ba yɛ mare mare kyaane fotori meŋ.

Pɔge kaŋa la zeŋ ka tewɔmɔ ane kommie aŋkaare maŋgore ane ɔrɔɔbare ane boma a biŋ a kɔge o ka o su kparewogi a maale o zu a kyɛ de o nuure nyɔge ne a ɔrɔɔbare na.

Die poɔ la ka ba dorɔɔwe foto kaŋa ka gbeŋne be a foto eŋɛ kyɛ kyɛre ka table biŋ ka bɔtullɔ ane daa a biŋ ne gille a biŋ biŋ a a beŋ ka filaawa kaŋa be a be a biŋ ka dakogro biŋ gɔlle a table zaa.

Die poɔ la ka dokogro biŋ ka kapure dɔgle a dokogro zuŋ kyɛ kyɛre ka bibilii baagirre meŋ be a beŋ ka ba mare bon pelaa kaŋ ka sɔglɔ sɔglɔ yɛ tɔ tɔ a bonpelaa na poɔŋ kyɛ kyɛre ka ba yɔ biŋ biŋ boma ka dendonoɔre gaa te yuo a are.

Nobɔ la are nobɔ bata ka kaŋa zaa maŋ maali o zu kyɛ su bonpelaa a de boma toore o nuuri pɔge kyɛ ka gama biŋ tebol zuiŋ ka ba de booti a tɔɔli ne a koɔ yiio zie kaa koɔ yiio zie leɛ gɔre a are ba niŋesogɔ kyɛ ka ba zaa are kyɛ eŋ nimikyaan kyɛ kaara.

Noba la a yɛ zeŋ zeŋ ka bamine are kyɛ ka bibile kaŋ are ba niŋesogɔ su kpare pelaa kyɛ seɛ kuree a eŋ nɔɔteɛ k'a e dɔre kyɛ kyɛre k'o yɛre gaŋgaa a de o nu kaŋa do ne saa kyɛ de kaŋa meŋ sigi te mare a gaŋgaa eŋɛ kyɛ k'a bibile kaŋa meŋ are o puoriŋ meŋ pɛgele boŋkaŋa k'o waa nyɛ bɔɔle kyɛ k'o su kpare pelaa kyɛ seɛ kuree eŋ nɔɔte yelo kyɛ

Dɔɔ la a vuuni a nyɔge sola a taa kyɛ kyɛre ka lɔɔre baateɛ meŋ biŋ ka o gyonne a eŋ a sola eŋɛ kyɛ kyɛre ka a su kpare sɔgelaa a seɛ kuri sɔgelaa ka a kparoŋ baaluri e vori kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ gaa te are die kaŋa zie ameŋ seɛ kuri pelaa kyɛ kyɛre su kparoŋ k'o erɛ nyɛ kpare uluu na.

Noba bayi, bata ka bayi zeŋ kyɛ ka kaŋa are dendeŋ su bone k'o yineŋ ŋa yɔgivaare kɔkɔre taa peɛle ane a nuuri taa peɛle ka kaŋa zeŋ su bompeɛle kyɛ maale o zu a taa kɔmpiita ane pipa o nu poɔ kyɛ ka teebol biŋ ka pipare meŋ dɔgele a teebol zuŋ ka pɔge kaŋa zeŋ a le zutalaa kyɛ su kpare pelaa a seɛ wagyɛ.

Laafeeloŋ tontonma la a zeŋ kyɛ ka kaŋa a are kaŋa zaa maŋ sue laafeeloŋ tontona kaŋa zaa maŋ sue kaayapeɛlle ka kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ katedɔre a biŋ a table zuŋ ka a noba are a taa biiri a kyɔŋ line a are kɔge ba.

Lɔɛ la biŋ lɔ peɛle ane lɔ zeere ka aloopɛlee are a ba puoriŋ a araa lɔɛ puoriŋ kyɛ kyɛre ka teere meŋ are ka sazu waa nyɛ saa naŋ koro kyɛ kaa teere na meŋ naŋ are sɔɔsɔɔ a zaa kpɛlɛŋ nyɛ a zie naŋ e teŋsɔgɔ nyɛ.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

Noba la are a zieŋ ka lɔɛ a meŋ areare kyɛ ka polisi kaŋa be pɔɡe kaŋa naŋ su bonziiri a vɔɔle zutalzeɛ ka a polisi are o puoriŋ a taa foon a kyɛ eŋ wɔɔkyi meŋ a vɔɔle o zupili kyɛ de bone pɔɡe o nyɔboɡriŋ kyɛ eŋ nimikyaane.

Teebolo la biŋ die poɔ, ka a erɛ zeere, ka kapuro dɔgele a teebolo kaŋ a biŋ a dakogiro zu poɔ kyɛ ka ba yagele kyaane filaaware a dankyini eŋɛ ka a die erɛ pelaa kyɛ kyɛre k'a poɔ ka ba de a die bommaree, teŋɛ bommaree a mare mare a die.

Laafēēloŋ tonton zie la kaa Laafēēloŋ tontonɔ kaŋa a eŋ a nyobogre bonpɔgraa su bon ka kparoo ka o e sɔglaa kyɛ ka kparepelaa sãã a o kɔkɔre poɔ kyɛ kyɛre kaa kparoŋ nuure kparenuwogre ka dɔɔ ane pɔɔ are a o niŋe poɔ kaa dɔɔ de bonkaŋa koroo kyɛ kyɛre a mare baagi a meŋ eŋ a nyobogre bonpɔgre kaa pɔge meŋ eŋ nyobogre bonpɔgraa.

Nobɔ la are ka lɔɔre tuo tuore kaa niŋe zaa kpɛlɛm zage o zaa kpɛlɛm kyɛ kaa neɛ kaŋa are a vɔgli zupile su kparoo koo e zeɛ kyɛ ka a kproo kyɛlɛɛ a e sɔglaa koo su koresɔglaa ka kaŋa are o niŋeŋ meŋ su bonsɔglɔ are a lɔɔre niŋesogɔ kyɛ kaa lɔɔre niŋe zaa kpɛlɛm zage o zaa.

Noba la a are noba bayi dɔbɔ bayi a seɛ kuri gbɛ-wogiri kyɛ su kpare sɔgelɔ ka kaŋa are lanne a dankyini eŋɛ kyɛ k'a kparoŋ nuuri e sɔgelɔ kyɛ k'a kyɛlɛɛ e kpare dɔre ka lɔɛ biŋ a do dɔgele taa k'a lɔɛ mine e lɔdɔre kyɛ dɔgele a mine zu zu k'a mine e zeere ane peɛle.

Nobɔ la a zeŋ yaga lɛ ka bamine su kaaya sɔgelɔ kyɛ ka pɔge kaŋa are ba niŋesogɔ a taa yelkaayi gaŋgaa a are ne a ba niŋesogɔ a su kpare zeɛ kyɛ maale o zu a de a bone a tɔgele o noɔre poɔ kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ leɛ zeŋ o lomboriŋ a taa magedalee kyɛ kyɛre nyɔge taa.

Die poɔ la ka fani bebe ka vūū uri a die poɔ kyɛ kyɛre k'a bopuri mine waa wogiri bomaayi a wa sigi ka bone biŋ, be ba naŋ maŋ ennɛ boŋ ennee daga k'o biŋ ka baŋgyeraa doge a be a beŋ a are.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

Noba la zeŋ karendie poɔ, ba waa gyɛmaa ka teebolo ane boma ka gama pare a teebolo zu poɔ kyɛ kyɛre ka a bonzanne sɛge dɔgeloo zie a waa sɔgelaa ka ba sɛge boma mare o eŋɛ ka noba mine are a dendɔnoɔre poɔ a kyɛ kaara ba.